Chain ni oor bu tege si kaw morso bu weex ame neeti koketi bidew ak si kaw am yu circle circle yu ndaw.

Jigeen ju hess ju taahaw sol robb basin bu sokola bubah bu gudu deff perr ci nggah bi ak ci danu bubah bi.

Jaaru wissu nopu yu gigain, tehgeh chi kaw packet bu wekh, njaari jaaru wiss ak ku wiss yu chi bohram tehgeh chi kaw morsoh bu wekh.

Jigeen ju taxaw sol tubai bagi bu guda bu pink ak wlu bu godu loxo bo gudu bottin si kaw basi suuf opbi ko tiye baag bi weex sol daala def kawar bu gudu.

Ñaari jaru nopuh yu jigeen yu dijja yu green ñu dèf pééri kistal ci kanam bam fees ak ci kaw tegeh ci kaw palas bu wèèx.

Njari gigen you took ci togu am tabal bu ame masin bu wex ame sisos ak pise waxs ak natekai ci BAAT bi ki neke ci kaname sol mbuba bu bula ku neka ci ganaw sol mbuba bu xonxu

Maceno werdo kaye yu lohou bu sukola am bum bu jaw am werdo kaye che kanam ak beda beda.

Dali jigen you godu you weex ak yu njoul ci kaname an plastic ci berr mogi an binda binda yu njoul ak green

Ayy haleh yu ndaw yu nek chi beureubu jaangeh kaii tok chi kaw aiiy tohgu, sol uniform yu girin ak daalah yu wekh, jaangeh leh kat bi tok chi tohgu, sol tubeiyy bu njull, chemise bu wekh.

Nèeg bu am lal, bu kirèm ak darap bu weeh, ay ngegenaay chi kaw dal bi, am taabul, sèttu ak flor, toogu bu ndaw chi ron taabul bi, ay natal chi maraj bi.

Ñaari jaru wiis yu oór yu tegeh, ñaari wiis yu tegeh ci morso bu wèèx. Jaru bi am bul yu wèèx ci kanam.

Palasu tangaleh Kai ndox bu tanga bu Silva si kaw am japokay bu ñul ak am ayy bindi bindi bu tegu naju si marage bi green.

Kayiti xibaar, amee ay bindë yu xoñxu, ci kanamam I kayiti xibaar ...si suuf, nataal lu Goor. Nekke sa ndeyjoor, nataalu Adama Barrow, sol xaftaan ak mbaxana bu bulo.

Ab goor bu taxaw sol xaftanu mbazen bu neeti abdou bu cxocola xaftan bi si kaw dawme ko si kanam ak woon bu weex ak bu nuul taka monturr.

Tuli salat bu girin, nekk ci suuf bi, am ay xeer ci suufi salatbi.

Kaitu xibar ameh ayy binda binda yu xonxu si suff ameh natallu bena gorr si kanam sol verr si ganaw natalu Yaya Jammeh sol xaftan bu wekh sol verr yu ñul deff mbaxna bu wekh.

Jigeen bu lay ju xeess latu mess terese kanambi si kanami kawar bi si saat bi nass si ay perr yu weex.

Naari bowli cxocola bena bowl bi si ca cxamun am sukurri donju ak si suuf benen bagi si ndeyejorr am bowli xorom ak sukurri donga tasare ku si suuf si kaw murso.

Ay xale goor yu nekka ci dara di jaage al quran teh alquran ci sin loho di jaage.

Goor ak jigéen ju taxaw, nirrole, cuup, yu giriin, Goor gi ñaw ko xaftaan bu gudda, def loxo yu gudda,... jigéen ji, yooku ko garambu, sol lam óor, takkë boopu bi.

Jigeen ju wone ganaw sol mbubu wax taka musurr musurr musurr musurr wax bood xale boi nelew si ganawam takeko malan musurr bu ame xonxu weex cxaw ak orance.

Faas buy daw, jum berebu ñax, tanki faas yu weex, ći kanam mungi am weex takaći bum.

Kayiti xibaar, bu amee ay bindë bindë, ci kanamam I, kayiti xibaar, nataal lu Barrow, sol xaftaan, bu weex, mbaxana bu weex, si bóoram.. bindë bindë yu xoñxu, ay nataal.